dikko supermarkeettenna botikke dikko supermaarkeette yaa manchu beettira cecabbaanna dikkote horo uyyitannu babbaxxitino dani uduunninya babbaxxino garinyi afi'nanni supermaarkeettete dikkonni

lowiddaanna ishineho gombanni kaameela lowiddaanna ishineho gombanni kaameeli hee'ra hasiissannosi hattono lowiddaannu ishini hee'riro busha ikkino daafira kaameelu hee'ra hasiissannosi rahotenni hunnanni daafira

postumine postumineeti yineemmo woyite babbaxxichino dabidaabbe wodhine postu giddo adhine ha'nanniha ikkino daafida poostumini hala'le hee'rido danchahu hattono lowo gawe afi'nanniwa ikkino daafo hee'rasi lowo geeshsha danchate yaate

paasiworte shiqinshanni mereersha paasiworte shiqinshanni mereershi lowo geeshsha hasiisannohonna manchi beettira lowo horo aannoha ikkino daafira paasiworte shiqinchanni mereershi hala'ladunni shiqinchiro dancha lawannoe hattono manchi beettihoro afi'ranno daafira yaati

paaswoorte shiginshanni mareersha paasuwoorte shiginshanni mareer himanchi beettira hasiisannohanna danchu garinni horaameessa assannoha ikkino daafira paasuwoorte garunninna amanyootunni shiqisha hasiisanni hattono lowo horo aannoha ikkino daafira danchu garinni qixxeessa hasiisanno yaate

hospitaale woy fayyimmate mini hospitaalete hinihemmo woyite xiwamanyu mare akka'mannowa ikkanna manchi beetti fayyimma agadha hasiissannosi korqaattuno xibbunni geeraancho ikkanno daafa fayyimma agadha hasiissannosi yaati

dgtedagate afaansha shiqisha yineemmo weete babbaxxino daninni baraarsha shiqinshanni gara ikkanna hattono daga afaansha afira hasiissannonsa afanshu dagate lowo horo aanno yine heda dandiinanni

waa shiqinshanni darga waa shiqinshanni dargi keeraancho ikka hasiissannosi hattono ishinu nookkiwa ikka hasiissanno korkaattuno manchi beetti agannoha ikkino daafo wayi keeraanchimmasi agarre hiqinshanniha ikka hasiissanno

paasuwarte shiqinshanni mereershi paasiwarte shiqinshanni mereershi lowo geeshsha hasiisannoha ikkino daafira qixxeessanna shiqisha danchu garinni amada hasiisanno yine hendanni yaate korkaatuno daga oronsi'rati lowo geeshsha kayyu afi'rinoha ikkino daafira

dikko supermarkeettenna bituge dikkote yineemmo weyite babbaaxxitino dani hira hirranniwa hattono hidhinanni we hirranniwa ikkanna dikkote yine woshshinanni supermaarkeetete yineemmo weyiteno hattonni labbannota ikkite babbaaxitino dani uduunne jajjabbaanna suuqqanni hidhinanniwaati yaate

maga'note mininna fayinaansete owaante hattono manchi beetti maga'note mine maga'nanno base ikkitanna fayinaansete owaante babbaxxiiwomiinni dayinomanni owaante afi'ranno baseeti yine woshshinanni maga'note mini kayinni maga'ninanni mine ikkinno

adonna adote shirchi suuqe adonna adote shirchi suuqe yinemmo weete babbaxitino dani ado afi'nanniwa wa hidhinanniwa adote suuqe yine woshshinanni hattono ado afi'nannihu kalaqamu saadawiinni ikkanna ado afi'rino saada cialowo geeshsha dancate

hotelete yineemmoweete babbaxxitino dani sagale afi'nanni base ikkitanna hotelete hattono babbaxxino dani agatto afira dandiinanni lawishshaho alqoolete agatto kaajjadonna shaqqado afira dandiinanni hattono babbaxxitino dani sagaleno afi'nanniwa hotelete yine woshshinanni

agunna sagalete mine ya babbaxxitino danni sagalenna angannire agu mine yine woshshinanni lawishshaho kaajjado agatto yinanni sagale babbaxxitino dani miqixxeessineenna afi'nanniwa sagalete mine yinanni

hidhanna hirate mareersha hidhanna hirate mereersha yineemmo weete babbaxxinore uddi'nanni uddano ikkito babbaxxinore intanni sagalla hidhinanniwa ikkanna manchi beetti'ra hidhanna hirate mereershi hee'ra lowo geeshsha danchaho yaate

akisoonete dikkubba yaa akisoonete yineemo weyite manchi beetti babbaxxinohu duuchu gamba yee tuqqannota woxe gamba assinanni doogoote yine woy akisoonete yine woshshinanni dikkubba yineemmo woyite manchi beetti babbaxxino hira hidhannowa dikkote yine woshshinanni

mobalbaankingete suuqubba yaa mobalbaankingete suuqubba manchi beettira lowo horo uyitanno lawishshahoo manchi beettinoowa hee'renni mobalbaankingete widoo woxe sayisa dandaanno doogga ikkitino daafira lowo geeshsha kaa'litannote

kaameela hirranni basi kaameela hirranni basi hala'la lowo geeshsha danchate kurkaatuno kaameela hirranniwi hala'liro lowo eo afi'nanni daafira hattono kaameelu hendoonni wa rahotenni iillishanno daafa kaameelu halalhiro dancha lawannone

baankete apilikeeshine baankete apilikeeshineeti yineemmoti mobailbaankinge horoonsi'neemmoweete xaqqantaanke woy kaa'litaanketa ikkitanna lowo geeshsha danchate baankete apilikeeshine hee'rase lowo geeshsha hasiissannotenna manchi beettira horo uyyitannote yaate

hospitaale woy fayyimmate minna hospitaalete yineemmo weete xiwamaanchu mare hakka'mannowa ikkino daafira fayyimmate mineno hatto marree hurranniwa ikkino daafira lobohunni hala'le hee'riro danchaho

tekinoloje tekinoloji horunsi'ne babbaxxino looso kalanqe noosa dandiinanni tekinoloji hee'rase lowo geeshsha danjete tekinoloje manchi beettira uyitannoti horo jawa ikkitino daafira tekinolojenke lossira hasiissannonke yaate

dgatfdagate afaansha shiqqisha lowo geeshsha hasiissannotenna hodaga horaamiiyyi assitannota ikkitanna dagate afaansha shiqisha lowo geeshsha dancate hattono daga afaansha afidhanno doogo qixxeessa lowo geeshsha dancate

dagate afaansha shiqisha babbaxxitinohoro uyitanno daga afaanshafisidhuro noowa heedhenni babbaxxitino mashalaqqe afa dandiitanno hattono dagate babbaxxitinohoro uyitannoti dagate afaansha shiqishate

giirate dano gargarranni bayecho giirate dano gargarranni bayichi garunninna amanyootunni gargara hasiissanno hattono giira illiturolowo geeshsha goddaassanno daafida amanyootunninna garunni giira hasiissanno yaate

budbudeho yineemma woyite mitte dagara umisehu budunna baalchoommo noose yaate kuni budino umiseha ayimmanna mayimmasi leellishannoha ikkino daafida umisehu budu hee'ra lowo geeshsha dancate ayimma afi'rate no lowo geeshsha kaa'lanno yaate

udbudeho yineemmo woite mitte dagaha ayammasenna mayammase woy heedhanno gara kulannoha budehoyine woshinanni hattono sidaamo budi afsini bude ikkino daafira lowo geeshsha danchaho manchi beettela rosicho aannoho yaati

bura woxe bura woxeeti yineemmohu manchi beetti baankite mine ikko hattono babbaxxinowa suuqi'rino woxe fushshi'ranno yannara bura woxe afi'rino yine yaa dandiinanni buru woxi manchi beettira aanno horo lowoote

dijitaale baatooshshu hayyo dijitaale baatooshshu hayyooti yinimmoweexi babbaxxino garinni baatooshshe baantanni shota doogooti hattono yanna haricho tekinoloje horonsi'ne baantanni gara ikkanna tekinoloojetenni baantanni doogooti yaate

kaameela hirranni base kaameela hirranni base hala'lituro lowo geeshsha danchaho korkaatuno kaameelu hendoonniwa rahotenni iillishannoha ikkino daafira kaameela hirranni base hala'lituro dancha lawannoe kaameelu hee'ra lowo geeshsha dancati

adonna adote sirchi suuqe yaa ado babbaxxitino danita hidhinanni adote suuqe yine woshshinanni adonna adote sirchi suuqe yineemmoweete mannu owaante afi'ranno adote suuqe yine woshshinanni

ostu mini postu mine yinee moweete poosta babbaxino garinni ashshanganni mine ikkanna postu mine hee'ra lowo geeshsha danchaho poostu manchi beettira babbaxitino dabidaabbe wodhe ha'rate injaannohunna danceho yaate